Babal surugo defte, defte jangirde ɓukkon peppetel, malla bo defte mai ɗo senditi banta no a lari ɗo, ndabu kujeji je jangirdeji mai fere pat ɗo joɗi ha gefi.